palizuɣ' n boŋɔ salo nyɛla ban bɛ dini shɛb gbabi baaji nim vuri ka tɛ nɛnsabila ka so mi zaya ka yɛ liga piɛlli ka nyɛgi baaji ka gbabi baaji o nuuni ka so mi ʒɛya ka yɛ liga ʒiɛ kaso mi gba yɛ liga sabila

duu n bɔŋɔ duu maa ni niraba ayi n ʒiya kuɣu ʒɛla duu maa ni ka koba ʒɛ duu maa puuni doo nyɛla ŋun ʒi kuɣu maa zuɣu ka so jinjɛm buluu bilak ka paɣa nyɛ ŋun kuriya ka mindi duu maa o yɛla liiga piɛlli ka so jiiin jinjɛm ka boɣati ʒɛya o sula nusuriti ka mashin ʒɛya kuɣu maa nyaanga teebuli nyɛla din ʒɛya ka fulaawa tam dizuɣu

ashibiti ni n bɔŋɔ niraba anahi nyɛla bin bɛ ashibiti maa puuni doo nyɛla zaɣ yino paɣaba ata bi zaa yɛla liiga piɛla ka yino so jinjɛm sabinli Doo maa ʒila kuɣu zuɣu ka teebuli ʒɛ o tooni ka gbambili buluu tamya duu maa ni nyɛla tima din galisi pam ka di bɛ duu maa puuni

Ashibiti ni m-bɔŋɔ niriba ata nyɛla ban be Ashibiti maa puuni garo ʒela Ashibiti maa ni ka teebuli ʒeya ka neesi yino ʒi kuɣusi zuɣu ka labitopu ʒe o tooni o yela liiga piɛlli ka so ʒe zuɣusaa ka ye liiga giriin bari nyɛla ŋun ʒi kuɣu zuɣu bari maa gba yela liiga piɛlli ka so chinchini.

Tii n zaya ŋɔ ka bihi zanzaya yiya gba n za baɣili maa bihi maa zaŋla bɛ nuhi n ganga taba ka yɛ liiganima ka piri namdanima bipuɣinsi beni ka pam bɛ zuɣuri ka shɛb mi yɛ liiga vakahilinima beni ni liiga sabilanima

sh-ipu ni m-bɔŋɔ loorinima be di puuni loori shɛli nyɛla za-ɤ'dozim ka shɛli nyɛ za-ɤ'piɛlli ka za-ɤ'vakahili pahi di zuɤu ka za-ɤ'ʒee gba bɛni ninsalinima nyɛla niriba ayi m-be di puuni bɛ yɛla liiga sabila ka ye jekeetinima m-pa di zuɤu

Asori duu m boŋɔ asori duu maani salo nyɛla ban galisi duu maani pam bɛ ʒɛnʒɛla zuɣusaa n jemda sheba zaŋla chinchini sabila n gɔbi ka sheba mee ye liiga dozima duu maa nyɛla duu din galisi ka teebuli nima biɛni.

salo nyɛla bin galisi dinni pam niraba maa nyɛla dabba mini paɣaba zaa bɛ dinni paɣa titali so bɛ tooni na ka teebuli ʒɛya teebuli maa zuɣu gbambili nyɛla din tam di zuɣusaa ka paɣa titali maa vooti ka kana ti zaŋdi bini maa niŋdi di zuɣusaa

ko kpɛɣu n kpɛ ŋɔ kom maa nyɛla din kpɛ pam di dila yiyayili shɛli ʒɛ nyaanga bi pala paɣabu ka pa liga piɛla dini bi zaŋla dari zaŋ pa ni bi du n yi n ba so be too ni o wuɣila oboɣari ayi zuɣusaa ka so be too ni ka ye liga beraun ka so jinjam sabinli ka bi zaa duri dari maa ni bi bai looi.

Dundoŋni m boŋɔ paɣaba ata nyɛla bin ʒia yino nyɛla ŋun bibigi o zuɣuni ka diri fiila ka yino mee ye liiga sabinli ka bobi bob'sabinli ka yino mee ʒia bɛ paɣarila kopu nima ka lara ankora nyɛla din baɣiba ankora buluu n nyɛli ka boɣati dibaayi tam bɛ luɣuli zuɣu gbambili biraw lahi nyɛla din ʒi yino tooni ka yino luɣuli zuɣu.

duu n bɔŋɔ kabood nyɛla din bɛ duu maa ni kabood maa puuni buku nim nyɛla din bɛ dinni ka foto nim gba bɛ kabood maa puuni kuɣu nyɛla din ʒɛ duu maa puuni ka dufɛli pa kuɣu maa zuɣu Teebuli gba nyɛla din ʒɛ duu maa ni ka gilaas tamya

Duu n boŋɔ duumaani bihi nyɛla ban galisipam bɛ zanla Gaana fulaaki zan dakulɛti duumaani dun doyayi n bɛni dundoyayi ka bihi nvyɛ bin diɛmda aɣa nyɛa ban so chinchina bi nyorini ka bobi bobisi ka paaba mi gobi chinchina bɛ nin goyayani bɛ zaa gbnaa tabi bɛ nuhini n diɛmdi dɛma

Jiranbisa n ʒayaŋɔ. salɔ nyala ban be dini ka tihi zan zaya salɔ nim maa bɛ chemi mi shabi ye neem piɛla ka shabi ye neen' ʒɛhi ka shabi ye zaɣi do zim ka shabi ye neen' sabila so be tooni na n ye liiga piɛli ka nyɛɣi baaji.

polotis niŋbu shee n bɔŋɔ salo nyɛla bin galisi pam paɣaba ni dabba bi gbubila Anfooni nim zuɣusaa ka shab yɛ liiga piɛla ka so jinjɛm sabinli so biɛni o niŋla birɛziya ko ka so jinjɛm piɛlli ka wuhi o nuu ka so bari chɛchɛ ka yɛ liiga ʒiɛ salo maa nyɛla bin galisi pam ka shab niŋ noos mask nima

Palli zuɣu m boŋɔ sooja nima nyɛla ban be palli maa zuɣu ka lora nima gba zaya loori maa nyɛla zaɣa piɛlli ka zaɣa dozim gba biɛni buluu gba be dinni sooja nima mini polinsi n zaya ŋɔ sooja maa gbibila marafa ka niŋ noosi maasi polinsi nima gba niŋla noosi maasi ka gbibi fooni nima bɛ nuhini.

Ashiptini m boŋɔ ashiptini maa nyɛla din galisi pam salo. nyɛla ban be ashipti maa puuni barinima nyɛla ban galisi pam ashipti maani bɛ zalila gariti ka bɛ dondo gariti maa zuɣu niriba ayi ʒɛ zuɣusaa ba yela liiga buluu ka pobi nyɛpobrisi ka pili zipil'piɛla ka su bɛ nuhi zaɣa piɛla bɛ nyɛla bini kpehiri sheba kom dalibila ʒɛ bɛ nyaanga dalibila maa nyɛla dalibila ʒee.